Akatale kalimu manvuuli eza laa eza langi ez'enjawulo nga eya kyenvu, emmyufu, eza kiragala n'obuyumba obuzimbiddwa ku mabbali g'akatale.

Am Amaato abiri nga gali ku mazzi amateefu nga ku bbali w'amazzi waliyo ebika by'omuddo eby'enjawulo nga biri mu langi eya kiragalalagala enyirira okufaako obufi ekiraga nti nno webiri wagimu.

Ekizinga ekirabika obulungi mu langi eya kitakataka n'amazzi ku mabbali uh aganyirira okuzaama nga ga gakuba amayengo amalungi agalabika obulungi aganyuma okubeerawo okwetegereza.

Enjuki eri emu eri ku katimba akatunula okuba nga tekatukula nnyo naye ng'ekaliko ekanoonyaako ebyetaagisa mu kkola omubisi gwayo.

Abazungu babiri, omusajja n'omukazi bonna beeru bayina enviiri eza langi eya kitakataka, ng'omusajja ayambadde empale enzirugavu, essaati enjeru n'engatto enjeru, ng'omukyala alina essimu mu ngalo n'empale eya kitakataka.

Enkula bbiri eziri mu kulya omuddo ng'omuddo gulina langi eya kiragala. Ku ttale kuliko emiti nga nagyo girina langi eya kiragala.

Omusajja wa ppikippiki agivugira ku luguudo olwayiibwa kkoolansi nga ku mabbali g'oluguudo waliyo emiti ebbali n'ebbali nga obudde buwungeera.

Omusajja ali mbigere ali mu kisenyi mu bitositosi nga aggyayo omuddo ogwa langi eya kiragalalagala, nga yeesibye leesu ng'ayambadde n'empale munda.

Ensolo, ziri kumpi n'emiti ng'obudde bulabika bunaatera okuwungeera, zinoonya ndowooza we zineebaka ku ttaka eririko ebyokulya byazo.

Omulenzi omuto ali mu lunda ente nga zitambula zifuumuula enfuufu ku mabbali g'ekkubo ente kwe ziyita kuliko ebimera ebiri mu langi eya kiragalalagala nga waliyo n'ebitooke n'amayumba ku bbali kw'oluguudo.

Ebinu, ebyangwe, obutebe, ebibbo, ebisero n'emisekuzo, birengeddwa ku mabbali g'ekkubo nga birabikwa okuba nga bitundibwa.

Omukazi akutte ekita ekiri mu langi eya kitakataka ng'akituuzizza ku leesu enjeru, nga ayina enviiri enzirugavu atudde ku mike... ku mukeeka.

Omukyala ayambadde ggomesi ng'ataddeko ekitambaala ku mutwe ayolesa amatooke ag'eminwe emiwanvu agalina langi eya kiragalalagala nga ku bbali waliyo obutaala obutunda ebikozebwa mu kufumba.

Omwana ali mu mpale ennyimpi enjeru ng'akutte omuggo ng'alunda ente ez'amayembe amawanvu ezi... eziri mu langi eya kitakataka ezimu enjeru n'obwa n'obuyana obuto.

Enjuki ennyingi nga zeekutte mu bitole ng'olwo nno zeeyawuddwamu ng'emu y'eri ey'esigadde wakati wakati waazo nga wali ekitangaala ekingi ekiva waggulu.

Omusajja n'omwana nga bambadde ekyambalo ebiwuga, nga ku bbali kuliko amayengo amanene ddala agalabika okuba nga ga bulabe eri obulamu bwabwe.

Amaato abali gali ku mazzi amateefu ng'ebbali waliyo ng'ebbali waliyo ekisiko oba ebimera ebya langi eya kiragalalagala enyirira ng'era kiraga we biri wagimu.